Hayssanka tani xeellizayssi itiphiya wode temsaleta gergiza shuroabeza may7idinne asati issifetethan issi biiro giddon hoykko issi addara shin dizayssa xeellashi deyss.

hayssanka tani xeellizay aaze giikko gaxxareti ekkida bessan asati shiiqidi eqqidinne dizayssanne uttidi dizayssa tani xeellashe dayss

hayssanka aazay tani beyizay giikko asati issi medho may7o may7dinne issi katama zara bandiratara oyqidi issifetethan yiishe dizayssa tani keehada xeelladis

Hayssan tani xeellizay aazaye gizayssa gidikko hashshu oy salo saa bolla diza gasha nayta qammas intena gaththizes gizayssa tani xeelleysko.

Hayssantani xeellizayssi aase egizayssa gidikko issi oge lanqey dees ha oge lanqezara issi naadayssi ha yishe dizayssi taas qoncidi beettes goossakko.

hayssanka tani beyizayssi asati dubbushasozan shiiqidinne duulatishenne tobeza tobetishe dezayssa hayssi taas keehidi qoncisidi bessides

hayssanka tani beyashe dizay aazay gizayssa gidikko xaraphey sinthan uttini asati lo7iza xaraphe uttidayssa lanqera shiiqidinne issi addeza gede xeellishe dizayssa

hayssanka tani be ashe dizay aaza e gizayssa gidikko salo medho oydey bolla qas shura woykko qamesazikka izati may'idayssi lanqera lanqera salo medho gidida may'o may'ida asati shiiqide uttidosona.

hayssan aaze tani be7izayssi giikko donota shunkurtotanne dumma dumma miishata be sinthin micidinne bayzishe diza asata xeellashe dayisko.

hayssanka tani xeellizayssi aazey giikko kitifo asi kathidi hallicaninne qeyen lo7iza ogera kaththidi izeti wothidayssa hayssan tane xeellashe daysko

hayssan tani xeellashe dizay aazae giikko nam7u oy heedzdzu cima aayeti duge baggara uttidi kath mishe dishinee pude baggara dizaa macasiya aayeta bayey barsashe dayo

hayssan tani beashenne xeellashe dizay aaze giikko issi aayo daara sinthera adha eqqada keehada miicashe dizayssanne izippe guyen haratikka uttete dizayssa be ashe daysi

Azaya aazissan tani xeellashe dizay giikko asaylemachu rijikt indayhon rejekt indayhon gizayssi xaafettidi uttidayssa tani nababadis.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko imathati shiiqidinne yidinne issi bessan gelanas qashettidayssaza duuthana gishe dizayssa tane xeellade.

Hayssan tani aaze gizayssa giidikko xeellizay pootoy abi aymede pootoykka dizayssanne gebeyachin ileyonaachin gizay iza bolla xaafetidi dizayssa xeella shidays.

Hayssanka tani beyizayssi dumma dumma gaazexata izeti xaafidi issi bolla oysethi woththidayssanne asatikka dhiyadhiza giddon beettizayssa xeelladis.

Hayssan tani xeellizayssi daro asati afrka bizinne segizayssa lanqen shiiqidinne izati afrika asati eqqidinne miicishe dizayssa hayssi taas qoncesidi bessidisku.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko koronte gaanezakko ha koronte gaanezikka issiso shiiqidi dizayssi qoncidi taas beettishe dizayssakko

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko koronteti iitikko koronteta giigissiza adde dayssi ha simmidi eqqidi dizayssa be ashe days.

hayssan aazey ta beyizay giikko issi aawadayssakko izikka daanna belede balta zeema gizayssi dizayssa birbire kitima astadadere gebyochi xifete beette halafeto

Hayssanka tani be7iza wode aazay beettizay giikko asati shiiqidi uttidayssa haytikka tani xeellishin hayssi koronte shuboti hi tama danoti gakkishin ashshiza asatako.

hayssankka tani xeellizay aaze giikko hayssa tama danoppe ashshiza poolisiti issippe shiiqidi salfetidie issi oogeza kumidizayssa be'ays

hayssan aaze ta xeellizay giikko keehippe lo'ora wodhiza hinxa keeththekko ha hinxa keeththaza sinthan qase miiththati toketidaykka keehippe cililidi lo'ees

hayssan tani aazi be'ashe dazina giikko debubatophuya katamazassinne misaretelimate biiro giza arbamince maykele gizayssi xaafettidi dizayssa tani xeellashe daysko

hayssan tani xeellashe dizay aazie gizayssa gidikko keehippe wolqamanne gita gidida pooqe keeththe woykko mangiste keeththe masatizayssa tani xeellashe days

Hayssan tani xeellizayssi keehippe gita gidida pooqe keethekko; hayssa pooqe keetheza karenkka mithati dizayssanne dumma dumma miishshati dizayssa xeelashe days guusakko.

hayssan aaze tani beyashe dizay gizayssa gidikko issi bessan upunnatikka qashetidi diin hayssa bessazan asi gelana giidi wodoroza duuthishe dizayssa beyays

Hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko oge dalga oge giddora asati aadhdhishe dizayssanne ha ogezappe gede baggara qasse gita keeththe dizayssa xeellays.

hayssanka tani beyizayssi issi adde dayssi hayssa maykeza be duunna bolla woththidinne issi bessan eqqidi asi ba washin haasayi shizi dizayssa tani xeellashi days

Hayssantani xeellashe dizay aazay giikko asati issi bessan daro asati shiiqidi meli dhiilatti ekkida bessan eqqidayssa hayssi keeshippe qoncisi.

Hayssan tani be'ashe dizay aaze giza issa gidikko booththa kaamiya gede simmada eqqida issanne qassi gede baggara qassi biron keexetishe diza keeththey diza issa xeellashe dees.

hayssan tani aazi xeellashe dazinaa giikko daro asati shiiqidinne hayssa koronteza poo7oni kompitereza xeellishe dizayssa tani xeellashe days.

Hayssanka tani be ashe dizayssi qeeye mesqeletho gizayssara izgidi mayda asati shiiqidinne hospitale kareta giigissiza asati eqqidayssa tani xeellashe daysko.

Hayssan tani xeellizayssi aaze giikko issi gaxareaayo daara kamone silke be kushe bolla oyqqadanne galabaxa oykkada haasayashe iza dizayssa tane xeellaysko

H ayssan tani beyashe dizayssi hayssa gita suuqe giddonee dhaletaranne dumma dumma miisheta bayzettiza suuqen addey biidi shammishe dizayssako

hayssan tani xeelli shimi issi booththa aawadayssi hani baggarakka miicin giddon diza aawozi keehippe kushe bolla yeddidi ufayettishi dizayssa tani xeella shi dees

hayssanka tani xeellizay aaze giikko gamma dunguza mayda asati shiiqidinne issi bessan eqqidi issi addezi haasayi shenee izappe esgi shiezeti dizayssa xeellashe days

hayssanka tani be ashe dizayssie issi hu7e keeththaso bessiza melekite izikka nannuhe maca nayta hubete saalone gizayssi xaafetidi dees

Hayssan aazey taas beettizay giikko garsera shuchchan ginbettidi keexettida keethtenne lanqera qasseka mithati dizayssa bollara maatan izikka mettidayssakko.

Hayssanka tani xeellizayssi issi maata keeththetho gizaari keeththe giddon hayssa bahiletho keeththe giddon gelidinne asati eqqidi xeelli shedizayssa beyays.

aaze taas beettizay giikko keberon gizayssi heni baggara xaafeti din potoe yexuf agigilot gizayssikka xaafetidi dizayssa nababada xeelladis

Hayssa aazay tani xeellizay giikko issi gaabe masatizayssa issi addedayssi be kushen oyqqin issi nozi qas sinsera yiidi iza kusheppe ekkanas woossishi dees.

hayssan tani aazi xeellazina gizayssa gidikko omarsara katamazi keehippe lo7izayssanne issi lo7iza kaamiya ha simmada eqaa dizayssa xeellashe days

hayssan aaze taas beettizay giikko tamaridi wursida asati tamari wurso wode mayetiza boncho mayoza may7idinne anjo gallasaza izitti bessishe dizayssa beyays

Hayssan tani be ashe dizay aazie gizayssa gidikko poolise aawa caala dayssakko ha aawa caalazikka eqqidinne be qofaza asas aaththishe dizayssakko.

Hayssan tani aazi beyazi naagizayssa gidikko tamaridi wursidi maraqettida naytakko haytikka tani xeellishin higge tamarida nayta taas masatidi beetteties.

Hayssanka tani xeellizay aaze gizayssa gidikko asati hugeza pixishe woykko hayssa ogeza pixishe dizayssanne izatappe aadhdhi aadhdhi nam7ati poolisetho gizayta tani xeellays.

hayssan aaze tani beyizay giikko awisiniya banke hayssa ha7in gasethite gizayssie amarethoranne ingilizethora xaafettidi uttidayssa hayssi misilesi taas qoncisidi bessi desku

Hayssan gasha nayti woykko tamare nayti shiiqidinne komputere maashini hayssa teknoloji hidayssaza sinthan uttidinne izappe nababishe dizayssi qoncekko.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze giikko issi naazas ayfeso harazas qasse gede istiizi bessida kusheso kanche hayssantas beettizayssa qoncisees

Hayssan aaze tani beyizay gizayssa gidikko issi addey haytha bolla irfooneza woththidinne komputereza giigissishe dizayssa tani xeella shidays.

Hayssanka tani beyizayssi gaammon gidiza gita gita asati tamarida asati shiiqidinne issi bessan uttidi ba sinthin hayllander haathe woththidayssa xeella shidayssa.

Issi attuma asadayssi maatatho gizayssi iza guyera galal7onne cililo medora uttin iza sinthen eqqidinne miicanatho giidi haasayi shidi dizayssa xeellashe days.

Hayssan aazi beyazi nagizayssa gidikko abi aymederanne issi musilime aawa cima dayssaras gidi issay issara xeelettidi miici shidizayssa beyays.

hayssa tani xeellizayssi aaze giikko doktore abi aymedeekko iza kanchekko asaza giddofe tani eriza haratikka shiiqidi izara uttizayti deettes

hayssanka tani beyizayssi issie buiro giddon woykko issi kifile giddon keehippe lo7iza ushshata ushshata shiishshidi ba sinthen woththidi asati uttidi dizayssa beyays

hayssan tani xeellashe dizayssi issi maca nays ayfesoy beettishe dees ha maca nays duuna sora aykko miishey cu7izaatho his gidi keishe dizayssa tane beyays

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne izi hasa qommo ashshagi ashsha giizeti wothishe dizayssanne tani xeellashe daysso

Hayssan tani beyashe dizay aazay giikkoee telebishine giddon issi nay teleisinesa giigissishe dizayssanne haratikka shiiqi diizara xeellishe dizayssai.

Hayssan tani xeellizayss asati guye baggara gaden uttidishine qase hayssa mayka oydezi sinthe baggara issi bolla dooretti dooretti uttidayssa xeellashi days.

hayssantani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne mango mitha garsin eqqidi izeti dizayssa hayssi taas qoncisidi bessides

hayssan be' ashenne woykko xeellashetay dizay aazae giikko asati issi bolla tamarida asati shiiqidinne ba kishoy idimmidi izati eqqidi dizayssa tanne xeellashede'ays

Aazaye tani be ashe dizay giikko issi buro giddon asati yos xeeysettidi shiiqidinne yooza siyishinne xaafishe dizayssa tani xeellashe days.

Hayssanka tani beyizayssi aazee giikko gita gita asati guuthu zumatidi ekkida bessan kezi diizeti ha simmoyne muleti penjamoyn eqqidayssa hayssan qoncisidi bessees.

Hayssan tani xeellashe dizay ahaze gizayssa gidikkoe hayssa kabada xilawunentara dumma dumma hara asantara shiiqidi ya irxa maataza oyqqi dizayti eqqidayssa.

Hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko daqilay ministerey abi aymedekko doktere izikka aazeze gize giikko geenna ba7aaleza hashshu gathi dess gizayssi dees.

Hayssanka tani xeellizayssi haakime keeththa giddon dizaatho asati gizayssanne issi addeza qesen narpecaddashe macasiya dizaarokko tani beyizay.

Hayssan tani xeellashe dizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne kaame giddon uttidi be qoppida bessa bishe dizayssa tani xeellays.

hayssanikka taas beettizay oge bolla daro asati salafettidi yanxila be hu7e bolla oyqqidinne gashe naytarays gi shiiqidi eqqidayssa xeellashe dayis.

Hayssan tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko guddunthu masatizayssi wora giddorahe hayssi gaashozi aadhdhidi bishe dizayssa hayssa misileza bolla xeellada akeekadis.

aaze tani xeellashe dizay gizayssa gidikko ambasadere parke gizayssakko izappe gede baggara mithati keehippe cililidinne gita gitati beettosona guussuko

hayssan tani beyizay aaze giikko issi naa woxate na woykko yela ga naa dayssi tophiya bayndira be bolla may7dinne issi bessan eqqidi dizayssa tani xeellaysko

heedzdzu asati hayssan gedde simmidi zokko haazaride eqqida izata shurabeza bollaka sa'a gul'a gizayssi xaafetidi diza shuraabe mayidi deettes

Hayssanka tani xeellizayssi aaze gizayssa gidikko asati shiiqidinne mazagabeti shiidizayssakku mizgabaza sinthenka shiiqi diizeti eqqidi dizayssakku

Hayssanka tani be'ashe dizay aaze giikko daro mastotetara diza bessanne haa baggan asati asata mazagabishe dizayssa tane xeellada akeekadis

Hayssan aazay tani xeellizay giikko issi biiro giddon daro asati shiiqidi uttidayssanne qasseka izata sinxin waraqataykka izati xaafana mala uttidayssa be ashe days.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko tophiya giddon diza wothanchatakko wothanchatanne isportenati issifetethan shiiqidinne issi oge kumidi yishedizayssa xeelladis

aazaye tani beyishe dizay giikko kuwaase kaasanchati be kushe bolla yeddidi ufayetishenne guppishe izeti dizayssa hayssa misilezi tana keeshshidi qoncisidi bessideso

Hayssanka tani be ashe dizay aaze gizayssa gidikkoee isporteynatako woykko kurwaasataka kaayiza nayti sinthe aadhidi wanca maca nayti wuqqi eqqidayssako.

hayssan tani xeellashe dizay aaze giikko kuwaase kaasanchatakko ha kuwaase kaasanchatikka oonante giikko maca naytakko maca naytikka keehippe gooba naytako

Hayssanka tani xeellashenne woykko be ashe dizay aaze gizayssa gidikko shubou woykko hayssa haaththay izara biza tubbokko hayssa tubbozikka issi bolla xaaxetidi shiiqidi dizayssa tani xeellashe day.

Hayssan tani xeellashe dizayssi aazay gizayssa gidikko issi dalga ogera kaamey aadhdhidi gede bishe dizayssanne ha kameza mastotezi sinthe baggara beettishe dizayssakko.

hayssan tani xeellizayssi aze gizayssa gidikko bazhazho geetettizaarokko. ha bazhazhiya ogezas giddozara yiishe dishin qa lanqera pude simmidi asi bizayssi beettees.

hayssantani xeelliza wode safarkoome geetettiza bandira izeti oyqqi uttin garsera qasseka issifetethay sinthas nuus doogizayssi xaafetidi amarethora dees

hayssan tani xeellashe dizayssi keehippe gita gidida kaamezakko keehippe gita gidida kaamezi pude simmidi oge bolla dizayssa tani xeellashe days

hayssan tani xeellizayssi issi wora giddon biidinne hayssa oge kessiza mashinezi oge kessishe dizayssanne asati iza guyen shiiqi eqqidayssako.

Hayssa tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko gumuru komishin gizayssi xaafettidi dizayssanne kusheththo gizayssan kuphetidi ampole mala oykketidayssa xeellashei

hayssan tani xeellizay aazey gizayssa gidikko abba bolla markabey dizayssanne markabezappe ha baggara qas kapoti dizayssa qoncisidi bessees

hayssanka tani beyashe dizay aazay giikko issi gita miishe gaden uttidayssanne izappe gede baggara qasse kaameti dizayssa asikka dhidi bishe dizayssa xeellashea dees

Hayssan tane xeellizayssi aaze gizayssa gidikko kirafike geetettiza poolise takko haytii poolise geetettontayssi kamera hamutiza asata qodaxariza woykko kaalli xeellizayssa.

Hayssan tani xeellashe dizay keehippe gita gidida keeththeko ha keeththazas guye baggarakka hara keeththey beettizayssanne pude qoodan keehippe salo gakkanaas matidayssakko.

Hayssan aazi beyazinaa gizayssa gidikko asati issi biiro giddon shiiqidi eqqin macasiya issi naaza waaqata bessin issi naazi qasseka duuna bolla kushe woththidi garamettishe dees.

Kesiya matana hayssa aazey tani xeellashidizay giikkoy aykkoy baynta pace kifiley beettes ha pace kifilezikka keeththe giddonko booththa qalamenti yettida keeththe giddons

Hayssan tani xeellashe dizay aaziye gizayssa gidikko keehippe gitanne modho modho gidida asati shiiqidinne issi bessane qoppishenne issa issi ayfese xeellizayssa.

hayssanka tani xeellizayssi issi bessan asati shiiqidinne uttidi dizayssanne qas istinozi guyera izeta pooto denthishe dizayssa tani xeellashe daysska

Hayssan aazi beyazi nagizayssa gidikko tamara nayti uttidi tamari shedizayssanne iskibirton izeti xaafi sheddizayssa hayssitas qoncisidinne bessides.

Hayssankka tani xeellashe dizay aazay gizayssa gidikko issi kifile giddon daro asati shiiqidi maxaafa kifileppe maxaafata ekkidinne nababishe izetti dizayssa xeellays.

hayssan aazay tani xeellizay giikkoe issi galal7o galamen tiyetida gita lo7iza keeththey dishin ha keeththey guye baggara daro asay duge simmidi yiishe dizayssako

Hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikko keehippe dalga gidida ogekko ha keehippe dalga gidida ogeza bollara nam7u oy hara nayti duge yishe deettes

Hayssanka tani xeellashe dizay maashinezakko maashinezi aaza maashine giikko hayssa oge giigisizayssazakko ha7i ogeza hadhdhidi bookkidizi yishe dizayssa xeellashe days.

hayssan tani xeellizayssi aaze gizayssa giddikko bomba giddofi asati yarkan raathe duuqishin hara asati biidi uyishe dizayssanne mecetishe dizayssako

Hayssan tani xeellashe dizayssi bomba haaththey goggishe dishin oyddu bootazarakka goggishinne asati shiiqide iza giddon kushe mecetizay uyizay geettes.

Hayssanka tani beyizay aazey giikko haaththa tubbu asati issay issara qachishe dizayssanne haaththa tubbuza salo samay medhoys oykqidayssa xeellashe days.